Shino shili shitachi nga ishi nisho shesi baramo i'nzaka namwe imindi amala bakyaburusa batandikha khukhweselamo oba bashilanga bali kumusokoto

Umusaani wakwalire i't-shirt i'maali, ali khusaaba mukhoono mwewe ni sabuni nga arambisa kameetsi kakama khukha'tap khesi a'khwesa mu'nzu, luwande i'nyuma yo, wabikhayo bibindu

Shisaali nga shilimo kimisaala kimikali kyimisaala kyino kyibonekhana inga kyili kye kalitusi, kyimisaala kyino kyiliko kamasaafu nga kamalala kali kamabisi ni kakandi kali kamomu, iliwo khayila khakhabirila aluwande.

Syino shili shilimwa shesi balanga bari liyemba lyabonekheele mukuunda. Liyemba lino lili li'angafu bulayi nabi nalundi lyayanisa bulaayi, nga lya'angale bulayi balisya bamisamu buufu bafukamu busima baalya.

Babooyile i'ngokho i'twaaya mumaru amala bachibowele kumukoosi bachibikhile a'asi amala i'ngokho yino babonekhana oba batsa khuchilokelakho

Bafundi balikhunzu nga bali khukhwombekha inzu yino ili lisayilo lwekhuba khungachi barerekho khasalaba khungachi barerekho bamabaati nga Kali mu'ranjii iya blue ni asii barerewo butafali bubesemu ilikhusichewa

Umundu mutwela wa'ambile i'ngeni ili mboofu I'ngeni yino ilimo butonyisaka, umundu ukiwambile wakwalire i'jacket ya blue

Luno luli lusikhu namwe inimilo iye kamajani, kamajani kano bakalima mubunji nga kali kamamilyu naabi inyuma iyo iliyo khakingi khakhembi.

Tsino tsili tsikhu nga bakhalaka buusa ni paaso bilimo bikoko nibitsikhi ni tsisokya ngabatsira abundulo e'nzu inyuma bayanikhila tsingubo nga mulimo ni tsisuka khutsisuba lyesi babowa khubiyembe

Basani babili nga bali bakhulu umulala wakwarile ikoti imbofu ukundi wakwarile kha sweater nga kha green, bekhale ni umwana khulyato balikutimisa nga litsa khunduro amala khunduro ikho khulikho bunyaasi buleyi .

Umusaani wekhale khu stool nga wakwalire ikofilo imali, ali khutsya khuwandikha khulubawo luwanga nga arambisa i'marker, iliwo umukhasi ukundi wakwarire kadaali wemile luwande lwotayi

Ino ili inyanza imbalayi nga ilimo kameetsi kamakali bulikho buyengo bufiti fiti shimanyisa imbewo ili khubirakilakho khungaki khwayo kumumu namwe inyanga ili khukwa itaayi ibonekhana bili biseela bye hangolobe.